Waxan sharaxaad ka bixinaya kushiin yar albabkidu yahau cadan oo alab dhaqa laba albaab leh daqada cadan ah

Een waxan hada xayeysiin ka bixinayaa ee waxana ujedaa dad badaanaa ujeeda ma fahanteen iyo garoon iyo wiil hal wiil ujedaa oo garoonka ku jiro gosha wuxu wataa een fanaanad cadaan ah iyo dhar cadaan ayuu wataa ma fahamteen gesihiisa dad bdaaan buxaan

Ee waxaan xayeesin ka bixinayaa waxaan ujeeda lo oo dibi ayaa ujeeda oo hesaha laga haayo waxaa ka hayo laba nin iyoo waxa ka dembeeso sedax naag midak kobad shatigiisa cadaan waye

Een waxa xaysinkabixinaya een waxa ujeda hada een afar shan motah iyo niman kursi kufadgiyo iyo Nika kale siisocdo iyoh

Waxan xayeysiin ka bixinaya ee waxaa ujeeda horta ee labo wiil waxay wataan ee cimaamad oo buluug ah iyo shaati cadaan ah iyo koofiyad cadaan ah hal wiilka kale wuxuu wataa een shaati cadaan ah

Waa hal nin oo wato shati baluug ah oo calmad saran

Ee hor waxaan xayeesiin ka bixinaa guri aan dhisayo hadda waxa ii muuqdo ee alwaaxyo iyoo jiin gado iyoo bulakeeti aa ii muuqdo

Waxaan xayeesin ka bixinayaa ee laba nin ayaa mesha fadhisa hol waye qofka mukeef ayaa ku xiran sedax caag ayaa tala oo cafi ah iyoo ninka wuxuu wataa kofi iyo shati

Asalaamu caleykum waxaan xayeysiin ka bixinayaa ee waxaa ujedaa labo maama ah iyo labo islamood oo meel taagan mid shaati oo baluug ah iyo tusbaxoo wadataa een labada nimood een labada nagood ee fadhiyaan labada naag mid. Oo waxey wadataa een garbisaar baluug ah tarxad baluug ah iyoo tarxad jaalo ah

Hada waxa iimuqdo qol daaqad leh tubo labo iyo labo armaajo leh labo armaajo leh hal albab

Hada waxa iimuuqda halgabar iyo waraqad aywaxkaqoreyso cadanah Een shaticadan ayaugajiro Mas wax yarmarinmarin o cadan iyokursi agtedyalo iyo armajibugagsaran ayaa iimuqdo iyo qalinjaalo ah

Een waxasharaxadkabixinayaa Arday badanayaa meelfadhiso o gareyso tabaniyoshan melahas Arday afadhiso oloxwatan Een waxa imuqdo Alwax yo iyo jingad iyo daah Een Ardayda mid wuxu watafananad balug ah midna fananad lugucayarowato

Asc waxan sharaxadkabixinaya hada waxan ujedaguriladhisayo iyo derbi iyo buluketi iyo biro Alwaxyo Ayan ujeda iyo jingad

Ee hadda ii muuqdeen makiinada cbbitaanka aa middibkiisa caddaan yahay iyo garaafihiisa caddaan yahay geeddo qoraal aha oo duffinlaw ah ee ranbarkaa ku qoran oo muqdisho waxa ku qoran cmbbo qarro oo yanyaan iyo qorral ku sibbiran babaay iyo liin balbeelmo iyo macmacaan

Waxaa ujeeda safiito laadhuu ah oo leh baluug ,cagaar, gaduud, baluug ayaan ujeeda iyo laadhuu dhexyaala.

Waxaan ujeda laxnin waxey dhisayan guri waxaa kalo mesh yalo shamido iyo biraar

Ee hada waxan ujeeda laba gabar iyo laba nin oo oo wato xijab balug ah iyo mobelo oo mel hola ku dhex jiran

Waxaa ujeedaa cunig yariis cafayad uxiran xafyada cadaan ah oo bacdiisa ku qoran nuuna waxaa ku sawiran cunig yariis kor quralaa ku giqran hoosna qoral pulugaa ku qoran

Ee Waxaan ujeeda lami cagaaran iyo jingado iyo fila yaal

Een Waxay sharaxaad ka bixinayaa ardaydaan fasalka ku jirto daarayaan toban iyo Shan arday ee waxay wataan shaati oo jaalo eh iyo miis iyo kan labada fartaaga wiilka qallin baluug iyo labo buug agtiisa yaalo shafka ugu Soo horeysana wiilaa fadhiyaan ee saddex buug ayaa ag yaalo

Waxan sharxaad yar kabixinayaa sxp saxankan cadanka waxaa kujiro banbanooni galas iyo garaafo cadan aha ayaa agtiisa yaale iyo miis

Horta waxaan sharaaxd kapixinayaa waxaan ujedaa makiinad oo shah ah iyo pakeeri oo kafee lagu samenayo iyo caag gadaal oo cadaan ah iyo ninka gacntiisa

Waxaan ujeeda afar rag ah iyo laba dumar ah wexeey usocdaan xagan garab kale oo nadafad haysa jalbaab gaduuda wadata indha shareer iyo gono baluga iyo midkaloo haysata iskobe haysata